jigeen bu sol robu bu bulo tek tahawu.

Adaa ak chosan bo hamneh goori nyewgeih sol sen takayuu.

Bagas bu wekh auto bu tahaw defa ler.

Nenj nyii yuu nehka ce behremi lehkeh kai bi, haleh bu goor ak kuu jigeen tokk ak ayyi toguu yung dehfareh ak hankaa.

Lii daey guiy bu takhaw la, yohreh, yohreh , yohreh aiiy hohbb, yohreh aiiy hohbb, guiy bu takhaw yohreh aiiy hohbam.

Jigeen bu laatu Yuka fa karaw laatu benna koteh laatu watt beeneh koteh deff c dega ay fosoon fosoon ay hoop munn c c wetam sol ay jaaru.

Boole abe yu am carma yangaani ci biir refetna teh nuruna lu nex eboole abe bu tegg am craman ci birr nyambi yoyu nonu.

Bi marsina pranseribi tek ay pusus di gay gay kafe n enetental fensio ñi do yoonle mi daan yoon ko yooni marsa yi